Oshimaliwa anuwa kashishi shamumoni ihe oshamukwati. Opuna aantu mboka yena oondjambi oombwaanawa ihe kayena shoka yena shomupondo. Oondunda inaya tunga, ihaya izaleke nawa nenge yalande iinima yomupondo.

Gwonale okwa tile: atuheni oondjendi kevi ndika, onkene ombaanga yaVenduka oyili nokukumagidha aantu opo yapatulule omapandja gawo gomakwashilipaleko gomafumviko gawo omanga yena uukolele .

Aanashimaliwa otaya ipandula, oshoka ohaya landa iinima yawo yongushu notayi kalele ngaashi: oosikopa, ootiivii nayilwe. Momagumbo gawo oto adha mu na oolamba dha tema nawa notadhi monika nawa.

Ombaanga yotango yopashigwana oya konda aantu omagulu, moka ya gandja uuyelele kutya otovulu wo okukala wuna okatayi kombaanga hoka haka ende ke li popepi negumbo lyoye, moka to vulu oku kwathela mboka ya hala okunana oshimaliwa.

Aagundjuka oye hole okuninga iindjendjenga taya ti; Aakulupe ohaya pungula iimaliwa yawo pokati kombete netalashe, ihe yo aniwa oye na omapoloti, ano oondjato moka haya pungula iimaliwa yawo.

Ngele owa hala iimaliwa yoye yi ku yambidhidhe nawa monakuyiwa ngoye wu yi kaleke po wo ilonga tango nkene wu na okuyi kwata nokuyi taandelitha pamukalo omuwanawa, opo yi tane.

Aagundjuka mboka ye na uunongo nontseyo yokuninga iilandithomwa yaza miipa ohaya landitha iilandithomwa yawo mbika kaatalelipo ngaashi: oondjato, omambale, omiya nosho tuu.

Mongaashingeyi aantu I ha ya landa owala oosikopa niipundi nenge iitaafula kehe shoka a adha, ihe oha yavulu oku ya kwaamboka haya kwathele e ta ye ya lombwele kutya oya hala osikopa nenge oshipundi shatya ngiini.

Aagundjuka oyendji mongashingeyi ngele owa adha ena iimaliwa nena ohakala ahala okutuka aantu, Ashike oshimaliwa inashi pumbwa osho shi ulike uukwatya woye nenge osho shi ulike kutya ongoye lye. Kala omwiifupipiki aluhe.

Oombanga kadhi lile po ashike onga oompungulilo dhetu dhiimaliwa, ihe nadho wo ohadhi gandja moshigwana, ngele nena itadhi gandja tadhi yambidhidha omaudhano niikondo yilwe nenge aanasikola, oto adha wo dhi na omathigathano moka omuntu to vulu oku ilikolela iinima yoye iiwanawa.

Anuwa eyooloko pokati komuthigona no muyamba oha li imonikila, ngele ota shiya nee mo magumbo ngaashi gaayamba oto adha mo iipundi iiwaanawa tuu shili, iipundi yimwe oya longwa miipa na yimwe woo oya nika uuzepo shili.

Ombaanga yo Standard bank oya gandja oshimaliwa shi thike pomayovi omathele gahamana komaudhano , oyeshi ningi opo yi yambidhidhe omaudhano oshoka shika nasho oshitopolwa shongeshefa moshilongo shetu.

Iimaliwa oyo oshikolo shokukalamwenyo kwetu, ihe hayo naana hayi eta enyanyu monkalamwenyo dhetu oshoka naangoka eyina ondumba ota vulu akale ena oompumbwe dhilwe dhoka itaadhi kandulwa po koshimaliwa

Ngashi nana iikondo yilwe yili noku yambidhidha aakwashigwana. Ehangano lyoBackpro nalyo wo olili tali yambidhidha oomeme mboka haya taleke iikuki nokumbaka, shika ohaye shi ningi niimaliwa komuma nenge niikwamawusila.

Oshitafula shomondunda yuukutumbilo oshinene nawa shagwna aanegumbo, sho wo oshakundukidhwa kiipundi yeshimanako. Pooha dhasho opuna uutafula wumwe uushona wo kukwatelwa iikwatelwa yilwe.

Epangelo nalyo olya pumbwa iimaliwa sho osho wu wete hali nana ko kashona wala koondjambi dhaamboka haya longo mepagelo naya mwepo wo, osho wo oongeshefa dhoka oonene, shika ohashi ningwa opo iimaliwa yomoshiketha shepangelo nayo woo yi tante.

Iipumbiwa yomuntu kehe omo yili monkalamwenyo muka, okokutya nee oyo mbyoka hayi landwa ngaashi oondjato, oongaku, omakende, oyo mbyoka yo ku imumamuma nayilwe otoyi adha momalandithilo.

Ombaanga ya venduka ngashingeyi oya ninga iinima iipu unene tuu kaalongithi yawo kala ashike wuna okakalata. Otovulu oku pungula iimaliwa yoye okuziilila puutayi wawo mboka uushona ihe hamombaanga ashike yoyene ndji onene.

Omupelesitende gwaNamibia meme Netumbo Nandi Ndaitwah sho ayi koshipundi ombaanga yoNEDBANK nayo wo oye mu halele uukali nawa, elelo lyonawa noshowo uundjolowele opo a vule okulela oshilongo she, oshoka anuwa oye omukiintu gotango okuninga omupelesitende moshilongo shetu.

Ngele owa hala wu kale wu na iimaliwa oyindji, nenge iimaliwa tayi vulu oku kandulapo oompumbwe dhoye dhomo nakuyiwa, osho wo oku kwathela aanona yoye, nena owuna okwi ilonga oku indjipaleka iimaliwa yoye momukalo omwaanawa to pitile moongeshefa nomuyilwe.

Mboka yena uunongo wo kuhonga iikwapilangi otayi pandula oto aadha megumbo muna ikwapilangi ya hogwa nawa yo otayi monikanawa ya nikwa oombine, olee, oonkuvu ndaatu nosho tuu.

Iimaliwa ngaashingeyi aniwa kayina we ongushu oshoka iinima oya ninga ondilo iikulya, iizalomwa na kehe tu shoka aniwa osha ninga ondilo sho oshowo uwete ngele anuwa methele owa shendjemo opwa ngaaka.

Ombaanga ndjoka yaVenduka onkene ngaa natango tayi ulike omathigathano gayo. Moka to vulu oku ilikolela oshimaliwa shoomuma eyovi limwe (N$ 1000), ndyoka to vulu okulongitha okufutila okanona koye osikola.

Ngaashi naana omwaalu gwaantu ta gu indjipala, iitayi yoombaanga wo nayo ota yi indjipala. Ombaanga ndjoka yo Nedbank oyi li ta yi patulula oshitayi shayo oshipe moLuderitz.

Oositola odhindji konyala ohadhi kala dha yela. Niilandithomwa yadho ohayi kala ya pakelwa nawa ya ningila okunana aalandi. Ohamu kala mu na aayakuli taya yakula aantu nawa noonkondo. Shika osha ningilwa, opo kaya tidhe po aalandi yawo.

Konyala kehe omupelesitende gwaNamibia okwa pewa esimaneko okupitila kiimaliwa yomafo, omathano gawo ohaga tulwa kiimaliwa yomafo okuza komupelesitende gwotango, okuya komupelesitende omutiyali nosho woo omupelesitende omutitatu gwaNamibia.

Oositola odha yooloka. Shika osha ningilwa, opo omuntu ngele okwa hala okulanda iilandomwa yontumba ota ukilile mositola moka hamu landithwa iilandithomwa oyo tuu mbyoka a hala.

Gwonale okwa tile: "Sha nakulya osha nakulonga, sho sha alula oshi na ondjambi." Sho osho wu wete aantu ohaa longo iilonga yontumba, opo yi imonene iiyemo, oshoka kapu na ngoka te ku pe oshimaliwa inoo shi longela.

Mongaashingeyi uutekinolohi owo ta wu dhana onkandangala. Ngele omuntu okwa yi kombaanga yiimaliwa oyindji nena ngu te mu kwathele ha ye hakala ena oshi nakugwanithwa shoka yalula iimaliwa. Ohe yi tula kokashina hoka ha ka gandja omwaalu ngoka gwo mondjila.

Mongashingeyi oositola ndhoka oonene ngaashi ooShoprite, oshowo oModel oto adha mo omashina ngoka to vulu oku ifutila iinima yoye ngoye mwene to longitha okakalata koye kombaanga.

Okwadhidhilkiwa kutya iimaliwa oyindji yiilongo yi ili noyi ili unene tuu mbyoka yomafo oto adhako kuna aakondjelimanguluko yoshilongo osho tuu shoka ngaashi naana iimaliwa yetu yimwe yaNamibia yina omusamane Hendrick Witbooi .

Moositola oonene otwaadhamo aalandithi oyendji yeli pomashina shivulithe moositola ndhoka ooshona, otwadhamo woo aateliki, mo oha mu kala uuthano woku gamena mboka tayeyamo opo ngele yakuthwa iinima yawo epuko otaavulu okwi mona.

Oositola odhili omaludhi nomaludhi moka tuna oositola dhiikulya, oositola dhiipangelitho, oositola dhiihauto ,oositola dhiikutu nadhilwe dha gwedhwapo .Onkene ngele omuntu ahala oshinima she ohayi moositola ndjoka uukilila.

Iikondo mbyoka iinene onkene yili natango noku yambidhidha omaudhano. Ombaanga yotango yopashigwana nayo wo oya yambidhidha etanga lyokoompadhi niimaliwa yi thike poomiliyona omugoyi niihupe.

Uuna wa adha omwedhi gwasa, ano aantu yeshikwata, oto adha poombaanga puna omikweyo omileeleka. Ihe mboka yena uukalata woombaanga, na ihaya kwatakwata, ohaya yi owala yu ukilila momahala gomangeshefelo, eta landa nokakalata ke.

Uuna omuzaazayi e ya moshilongo shetu e ya okutalela po oheya niimaliwa mbyoka yokoshilongo shawo nohashi pumbiwa, a ka pingakanithe iimaliwa mbyoka e na niimaliwa yetu yaNamibia, opo a vule okuyi longitha menii lyoshilongo shetu.

Olundji omwedhi ngele gwasi mboka yamona iiyemo yawo ohayayi koositola opo yi ilandele iilandomwa yawo. Ohaya landa nee iikulya yomomagumbo, oothewa nayilwe mbyoka ya pumbwa .

Aalandithi nenge aantu mboka haya kwathele poongeshefa ngele owe ya adha pomangeshefelo gawo ohaa kala yi itulamo noonkondo. Ohaa kwashilipaleke kutya oya pewa iimaliwa ya gwana nashoka taya pulwa komulandi osho taya gandja.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi kunkilile opo aalongithi yawo ya kale haya landa nuukalata shi vulithe okulanda niimaliwa koomuma. Oshoka ngele tolanda nokakalata koye oto vulu okwiilikolela omagano goye okuza kombaanga.

Iitaafula oyili ya simana momagumbo. Oshitaafula oto vulu oku shi longitha, oku teneka iikulya uuna aantu taya li . Oto vulu woo oku shi longitha mondunda yoye ,to tula po iikwamagadhi yoye nosho tuu.

Ngele tashiya mokombitha omuntu owapumbwa iilandomwa oyindji mbyoka wuna okulongithwa mokombitha ngaashi omatama, oonyanga, osuka, omagadhi na yilwe ya gwedhwa po.

Omaudhano ngashingeyi nago oga pumako. Ombaanga yotango yopashigwana otayi ulike wo kutya, etanga lyokoompadhi lyoomeme, nalyo ota li ka tameka momasiku omulongo nagaheyali gaJanuali omayovi omilongo mbali nomilongo mbali nahamano.

Iipundi oyi li omaludhi nomaludhi opu na mbyoka hayi landwa ku shaangoka naa mbyoka wo hayi landwa kaazeko. Opu na iipundi yimwe uuna wa tulako iikutumbitho yoye wu wete kutya owa kuutumba koshipundi shuuzeko.

Anuwa aantu oyendji ohaya lunduluka uuna yamono iimaliwa oyindji, onkene oshimaliwa inashi kuninga omupika ashike ongweye kala omuhona gwasho oshoka ongweye hoshi longo, onkene owapumbwa okushi tonatela.

Omangeshefelo omanene ngaashii oositola dho Pick n Pay noShoprite oto vulu oku adhako iipumbiwa yoye ayihe wahala. Ano shika ohashi kuningile oshipu oshoka ngele owayimo oto landamo oompumbwe dhoye adhindji.

Omuntu ngele a mana okulonga iilonga oha kala a tegelela ondjambi komwedhi, kesiku nenge kowili. Shika Oshili po molwaashoka kapuna omuntu ha longo oshilonga koshali. Ondjambi kutya nayi kale onshona nenge oyindji omuntu oha kale wete a hempulula oonkondo dhe.

Mongaashingeyi kehe gumwe okwa hala eliko sho osho wu wete aagundjuka haya ningi iinima yaanamutse nandungu opo yi imonene mo omaliko oshoka anuwa oshimaliwa osho omuntu paife.

Uuna wahumbata iimaliwa oyindji, oshiiwanawa mukale muli yaali, nenge muli oyendji, oshoka iimaliwa ohayi eta oombudhi, nenge wutulwe mokatoo. Iimaliwa kehe gumwe okweyi hala.

Moositola ndhoka oonene ngaashi dhiikutu nodhiitungithi, oto adha mo aantu mboka ye li mokati haya kwathele. Uuna wa pumbwa shontumba nenge wa hala shontumba ihe oshi li kokule nenge kaashi po mpoka oto vulu okuya pula e taa ku kwathele nondjungu.

Uuna wuna ondunda yayela nawa yina iinima yili melandulathano yo oya pakelwa wo nawa, ohashi ku etele woo ombili pamadhiladhilo, nomuyenda uuna eyamo mondunda omo tuu moka ohakala ahokwa mo noku uvite uugumbo.

Aniwa oshimaliwa oshi na omutse gomuntu. Oshimaliwa oshi holike unene kaantu sho osho wu wete ngele omuntu gumwe ke na oshimaliwa oto adha a geya ano ke na sha ombili komwenyo.

Kombaanga yotango yopashigwana ihaku kuthwa ashike oshimaliwa kwaangoka ena okakalata nenge kungoka ena mo epandja. Otovulu okutuminwa oshimaliwa kongodhi yoye kwaangoka ena mo epandja mombaanga oyo tuu ndjoka.

Pethimbo lyomvula aahingi ohaya kumagidhwa, opo uuwayipela woohauto dhawo wu kale tau longo, opo ngele taya hingi kaya monithe yakwawo iiponga nenge uuna taya hingi ya kale ye wete ko nawa komeho.

Aantu oyendji moshilongo ngeno kayena sha iimaliwa ya pungulwa, ihe omolwa ombaanga ngaashi ndjoka yotango yopashigwana oya ningila aakwashigwana oshinima oshipu moka to vulu oku patulula epandja lyoye lyombaanga hoka to pungula iimaliwa yoye toyi longitha monakuyiwa.

Aahingi yiitukutuku ohaya kunkililwa, opo manga inaahinga oshitukutuku she akale akwashilipaleka kutya oolamba dhohauto ye adhihe otadhi longo nawa notadhi tema ngaashi sha yelekwa.

Ngaashi naanaa iikondo iinene yilwe yi li noku yambidhidha aanasikola, ombaanga yaVenduka nayo oya li ya kutha onkatu opo yi yambidhidhe aanasikola mokuyapa omatete, omagadhi gokugwaya nayilwe ya gwedhwa po.

Aniwa ngele owa hala okumona ongushu yoshimaliwa ongele ongweye mwene hoshilongo ihe ngele ihoshilongo nenge weshi pewa ino iilongela sha nena kuna esiku wumone oongushu yasho , onkene oto vulu okushi longitha miinima ina yisimana.

Iilongo yi ili no yi ili oyi na iimaliwa ya yooloka, mbyoka wo yi na ondjundo yi vulathane. Ano ngele owa zi moshilongo sheni toyi koshilongo shilwe owa tegelelwa opo wu shendjele iimaliwa yoye moshimaliwa shoshilongo shoka wu li.

Aagundjuka oyendji ngele ya mono iilonga oya hala okulanda iitukutuku yawo. Ombaanga ndjoka yaVenduka nayo oye shi ninga oshipu opo ngele omugundjuka okuna iiyemo ya gwana ota vulu okulanda oshitukutuku she nombaanga.

Kehe gumwe oha landa ombete shi ikolelela kiiyemo ye . Opena yamwe mboka yena oombete dha longwa miipilangi. opena woo yamwe yena oombete dha fikilwa miitenda na yamwepo oyena oombete dha shinanena elela.

Aanafaalama ngele taya ka mbaanga ohaya kunkililwa opo iimaliwa kaaye yi tule mumwe. Ngaashi iimaliwa yomafo niikukutu ihayi mbaangwa yi li mumwe. Onkene ohaya yi wo ya yalula iimaliwa yawo ya kale ye shi omwaalu gwiimaliwa yawo.

Ombaanga yotango yopashigwana , oyina omathigathano moka omuntu to tokutha ombinga eto vulu wiilikolele mo egano lyoye lyongushu lela . Omuna omagano goongoodhi ngaashi ongodhi ndjoka yoIphone 16.

Momagumbo ogendji gaazeko oto adhamo mu na ooradio dhomuzizimbe yimwe nenge mbali. Oradio yomuzizimbe aantu oyeyi hole oshoka oko haya tala oopolohalama dhawo ndhoka ya hala, oonkundana nosho tuu.

Uuna omuntu taka pingakanitha iimaliwa ye ngaashi andola iimaliwa mbyoka yaAmerica toke yi pingakanitha niimaliwa mbyoka yaNamibia, oho tala kongushu yesiku ndyoka kutya ondola yimwe otayi koshola ingapi.

Kakele kokupungula iimaliwa yoye mombaanga, ombaanga ndjoka yotango yopashigwana oyili wo natango yina omathigathane po ngoka aantu haya ilikolele mo iimaliwa nenge tutye uukalata hoka kena iimaliwa, to vulu okuya komahala gomatalelo po ga futilwa kombaanga ndjoka.

Omuntu ino pumbwa ashike okukala ho landa momangeshefelo ngoka omanene ngaashi moositola ndhoka oonene dhokokule ashike owa pumbwa woo okuyambidhidha uungeshefa mboka uushona to landa po oompumbwe dhoye ndhoka to adha po.

Monale aantu okwali haya ende iinano iile opo ya ka teke omeya ngoka haga zi momithima, mondoombe nenge momatale. Ihe ngaashingeyi aantu oyena oopomba dhomeya momagumbo moka omo haya teke.

Oyene yongeshefa nenge yoostola ohaya kunkilile aanilonga yawo opo yakale a yogoki yowo taayakula alandi nawa , shika ohaye shiningi opo ya nane aalandi oyendji yowo iilandonwa yawo yilandwemo.

Okuna oondunda dhoku kuutumba dhimwe dhatya sho. Ano dha nyanyangidhwa nawa no tadhi monika nawa. Mpoka to adha puutafula puna oongala nenge pena iilikolomwa yimwe nenge iilogomwa yimwe yokoonyala mbyoka ya mewa meloya.

Oshikondo shuunamapya ota ku wilikwa shayambidhidhwa noshimaliwa koomuma, shoomiliyona hamano, moka sha yambidhidhilwa ooproyeka dha adha pomugoyi, shika oshaningwa opo ku kale kuna iikulya yagwana moshilongo.

Anuwa kapu na omuntu omukukutu, e vule ngoka a longa oshimaliwa she ye mwene, ano eshi omazigudhe gasho, nongele ote shi ku pe oheshi ngungutulile, oshoka oku shi uudhigu oku shi longa.

Ombaanga ndjoka yoNedbank onkene natango yili noku enda tayi talelepo omahala ngoka ga gongala aantu oyendji ngaashi iituthi yomoondolopa. Shika otayeshiningi opo ya kunkilile aantu yapatulule omapandja gawo mombanga yawo opo ya vule okupungula iimaliwa yawo nuukeka.

Ombaanga yaVenduka oyili yina ohokwe metanga lyokoompadhi. Onkene oyili tayi yambidhidha etanga lyokoompadhi lyaamboka yeli kohi yoomvula omilongo mbali nayimwe. Tali ka kala ko momasiku omilongo mbali naheyali sigo omilongo mbali nomugoyi gaJuni.

Pomapandaanda nopoondjila mpoka hapu ende aatalelipo unene oto adha po aantu taya landitha iinima ya hongwa miiti. Ngaashi uunamwenyo uushona wa hongwa miiti, oondhimbo, omaluko nayilwe ya gwedhwa po.

Ombaanga yotango yopashigwana, onkene natango yili nokugandja koshigwana, onkene oyina omathigathano ngoka omawanawa tovulu oku ilikolela mo ongodhi yoye nayilwe ya gwedhwa po.

Ngaashi naana tushishi kutya aantu oyendji ohaya pungula koombaanga. Ombaanga yaStandard otayi kunkilile aapunguli yawo kutya naya kale ya kotokela ookalyamupombo mboka inaya hala oku ilongela kuyo yene . Onomola yongodhi ndjoka to vulu okudhengela uuna wamono wontumba.

Oshimaliwa osha simana mokukalamwenyo komuntu, oshoka konyala kehe shoka tashi inyenge monkalamwenyo otashi pumbwa oshimaliwa, onkene aantu ohaye ikongele ihe iilonga opo ya mone oondjambi yavule okuhupa.

Ombelewa ndjoka yoStandard Bank, onkene natango yi na aalongithi yawo komutima. Onkene oyi li tayi kunkilile, opo aalongithi yawo ya kale ye li uupathi, kaaya ninge iihakanwa yaamboka taa kengelele aantu iimaliwa yawo.

Oonkulungu oko dha kala nonande okuna iipundi mbyoka ya longwa miitenda nomiinima yimwe hayi vulu oku tivuka nosho tuu. Opuna oonkulungu ndhoka dha longa iipundi miipilangi ihe ngele oweshi tala oto hala wutye pamwe osha ningwa keshina.

Ngele owahala okukala wuna ondunda yuukutumbilo tayi monika nawa nena itashiti landa iinima yondilo nenge landa iinima oyindji ,ihe ondunge ndjoka wa longitha sho watula mo iinima yoye mondunda oyo tuu ndjoka nuuyogoki wo.

Epangelo lyaNamibia inali inali tala ashike kwamboka yena oonzapo nenge yena iiyemo iiwanawa oya tala nokaanana mboka aathigwa namboka aakwanaluhepo onkene ohali ya pe okandjambi koko mwedhi kontumba naakokele nayo ohaya mono ondjambi yawo yoko mwedhi.

Kakele kokulanda oombete nomatalashe gokulala moositola opuna wo yamwe mboka yena oongeshefa haya ningi omatalashe, iipundi, oosikopa nayilwe mbyoka hapumbiwa momagumbo nenge moondunda.

Aantu mboka yeshi ongushu yinima oyehole iizalomwa yalongwa miipa yinamwenyo ongashi oshipa shondjamba, oshipa shongandu, oshipa shongombe nikwawo yilwe mbyoka tovulu okulongitha okuningamo uundjato, omiya noshowo oongaku.

Oshimaliwa nande longa kashina esiku shigwane, ashike onkene tuu tuna okushilonga natango oshoka oshili ompumbwe monkalamwenyo yomuntu kehe. Kehe shoka tashi inyenge monkalamwenyo yomuntu otashi pumbwa oshimaliwa.

Iikondo yiili no yiili ohayii manga uukuni kumwe, opo yi yambidhi dhe aakwashigwana osho wo ehumo komeho djo shilongo. Ombaanga yo tango yo pa shigwana, nayo oyili hayi yambi dhidha oma hangano oma kwawo, osho wo aakwashigwana.

Moku ilonga omikalo omiwanawa dhokulongitha oshimaliwa shoye, oshiwanawa ngele to kala to landa iinima mbyoka ya pumbiwa ashike haambyoka kaayina oshilonga nenge itaayi ku tungu sha.

Ombaanga yaStandard Bank nayo wo oyi na omukalo omuwanawa gokutonatela nenge gokugamena oshimaliwa shoye shoka wa tuminwa kongodhi. Oshimaliwa shika ohashi zi ko ashike ngele wu shi onomola yoshipatululo ndjoka tayi vulu okupatulula oshimaliwa shoye shoka wa tuminwa.

Anuwa egumbo lyili amwasha ihali kala lyo opala onkene megumbo omwa pumbwa iikwathitholongo ayihe ngaashi iitaafula, iipundi, oosikopa nayilwe ya gwedhwa po.

Ondunda yuukitumbilo oyili yasimana ngele tashiya megumbo oshoka omo hamu kundilwa aayenda yo omo hayathikile, onkene ondunda yoye nayi kale yina ehala lili nawa la gwana aantu mo omwa pumbwa mu kale muna ombepo ya gwana nawa.

Kakele kokulya omwiha, nuulalelo shoka shili omukalo ndji gilile kehe megumbo. Aazeko oha yali woo iiyimati nayilwe mbyoka yina oovitamine dha gwana, shika ohaye shiningi opo ya kaleke omalutu gawo nuukolele.

Oombanga yoNetBank onkene natango yili nokunkilila aakwashigwana nokutya iimaliwa mboka iipe yomoshilongo shetu Namibia, natango ita yi taambiwako komashina ihe, oyeli metifa lyokukandula po omukundu ngoka.

Iimaliwa yiilongo yi ili noyi ili unene tuu mbyoka yaAfrika, kiimaliwa yawo yomafo oto adha ko unene opelesitende yawo mboka aakulu. Shika ohaye shi ningi opo yagandje esimaneko ku yo.

Ombaanga yotango yopashigwana onkene natango yi li nokuyambidhidha omaudhano. Ihayi yambidhidha ashike omaudhano koomuma, ihe ohayi yambidhidha niikutu, nomatanga noniinima yilwe.

Ombaanga ndjoka yoNedbank otayi kunkilile aalongithi yawo opo uuna ya hala okupungula iimaliwa yawo ngaashi unene mboka ye na omafo ngoka omape, ngaashi oondola omilongondatu nenge oondola omilongohamano kutya, ihayi pungulilwa kuumbaanga mboka uushona nenge tu tye kuutayi mboka uushona okupitila pondje ihenaya longithe ombaanga yoyene meni.

Monena oongeshefa odha ninga odhindji ihe opuna woo yamwe mboka ya mona kutya oshimaliwa kashshi shamoni ihe oshamukwati. Onkene oya ndulukwapo oongeshefa moka tavulu oku kwathela omuntu oshimaliwa koomuma dhontumba eteya eshi galulilwe kwa gwedhwa iihupe.

Momagumbo gamwepo oto adhamo muna ooseti tadhi monika nawa . Muna ooseti dhina iitaafula yakundukidhwa kiipundi. Muna oosikopa moka hamu tulwa iipumbiwa yawo yimwe . Ohayi kala tayi monika nawa shili.

Ngele owa adha omuntu aza kiilongo ngaashi yoAmerica niilongo yokoEuropa ena iimaliwa, nena oha tala esiku ndyoka ondjundo yiimaliwa yili pombanda moshilongo shawo, opo aye ekeyi shendjithe.

Mboka yena uunongo nowino yokuhondja. Oha ya ka landa ihe iiyata yawo moositola ndhoka hadhi landitha iiyata etaya ka hondja. Eta ya nduluka po iizalomwa yi ili noyi ili.

Ethimbo lyomatango omanene oshowo komaandelo gomwedhi, moositola unene tuu ndhoka dhiikulya ohamu kala mu na omikweyo omile sho osho wu wete yamwe oye hole oku ya taya iteteke mbala, opo kaaya kale mo.

Moombaanga ndhoka oonene uuna omuntu taka pungula iimaliwa ye nande oyi kale oyindji yi thike peni, omuntu ngwiyaka eli mo ta longo inashi pumbiwa a yalule iimaliwa mbyoka koonyala ihe oyena omashina ngoka haga yalula notage kupe omwaalu guli mondjila.

Aaniilonga nenge mboka yena iiyemo ohaya kunkililwa, opo ya longithe oshimaliwa shawo nawa, opo ya vule oku kala yena oshimaliwa momukokomoko gomwedhi aguhe sigo oko mweedhi omukwawo hoka ta vulu oku mona natango ondjambi.

Pethimbo lyomatango omanene kehe gumwe oha kala a hala okulya owala okili nomuvo omupe naakwanezimo ye onkene moositola oto adha ihe mu udha aantu taya landa iikulya yokili noyomuvo omupe.

Iimaliwa yomiilongo yi ili noyi ili inayi ifa, nongushu yawo wo inayi faathana, onkene iimaliwa yomiilongo mbyoka ya putuka oyi na ongushu yili pombanda okuyelekanitha kwaambyoka yomiilongo opo tayi putuka.

Omuntu ngele eli pokuma pwayela nena nomwenyo gwe ohagu kala gwayela, sho osho oshowo nee ngele omuntu okuli poima inaapu yela omwenyo gwe ohagu kala gwalindimana. Sho osho wuwete moondunda dhokulala aantu ohaya ningi mo nawa mukale muna elandulathano ewanawa mo omwayela wo.

Moshilongo shetu omuna omangeshefelo nenge oositola ndhoka oonene moka hamu adhika iipumbiwa kehe. Kakele kwaandhoka omuna oositola oonshona ndhoka dhaanangeshefa mboka aashona namo wo muna iipumbiwa.

Iilonga oyindji ngaashi mbyoka yomomapangelo oyi na ondjambi oyindji, ihe opu na iilonga mbyoka yothaathaa yi na uundjambi uushona. Ano kehe ngoka ta longo oha longele ondjambi yi thike pwaa shoka ta longo.

Ongeshefa yiikwapilangi oyo yimwe yomoongeshefa tadhi dhana onkandangala moshilongo. Aantu yamwe ohaya hongo iipilangi moka taya ndulukamo iipundi noshowoo oombete. Ohayi kala tayi monika nawa , yo ohayi kala yina ongushu.

Ngaashingeyi uutekinolohi owo wu li tawu dhana onkandangala mokukalamwenyo kwetu. Ano osho wu wete nomuntu ota vulu ashike okutumina mukwawo iimaliwa ta longitha ongodhi nando okukale e li kokule naye.

Konyala megumbo kehe otwaadha mo esipili nenge ontalelo. Ndjika oyililemo opo ngele wahala okwiitala ngoye mwene kutya oto monika ngiini pwaana ngoka teku lombwele, otwiitala owala mesipili moka.

Ombaanga yaVenduka ohayi tumu aaniilonga yawo yaye momapandaanda nenge pomahala mpoka puna aantu oyendji, opo ya gandje uuyelele nkene ombaanga yaVenduka hayi longo nokuyi longitha, yo yavule wo okutota omapandja gawo mombaanga oyo tuu ndjoka.

Ehumokomeho ngaashingeyi olyo talyi dhana onkandangala. Moositola omuna woo omashina ngoka omuntu to vulu okukutha iipumbiwa yoye, etoyi po mpoka toyi tenteke po etoyi landa itoo kwathelwa nande okomulandithi, mpoka to longitha ashike okakalata koye kombaanga.

Oto vulu oku ilikolela omagano goye geli gatatu, moomwedhi dhili ndatu kOmbaanga yotango yopashigwana. Moka to vulu oku mona ongodhi, Okompiuta yopeke nosho wo oshimaliwa shoomuma omayovi gatatu nomathele gatano.

Ombaanga yoNedbank oyo yimwe yomoombanga tuna monamibia. Ombaanga ndjika yoNedbank ohayi longithwa kuuniimuna nokuunamapya moshilongo shetu. Ohayi longithwa wo kaanangeshefa nokaantu yi ili noyi ili.

Ombaanga yo Ned Bank kayishi ashike Ombaanga yoku pungula iimaliwa nenge yoku nana iimaliwa, ombaanga oyo tuu ndjika ohayi gandja omikuli kutya oyongeshefa nosho tuu shi ikolelela kiiyemo yaangoka ta kutha omukuli.

Aagundjuka yaNamibia oya londodhwa kepangelo opo kaa ya kale taya longitha iimaliwa koongala uuna taya gandja omagano kookuume yawo nenge kaaholike yawo. Shika osha talika ko onga oshimbuluma noshi na oshilanduli.

Ombaanga yotango yopashigwana ombwaanawa noonkondo yo ompu okulongithwa, kashi na nee kutya okomugundjuka nenge okomukokele. Ombaanga oyo tuu ndjika oto yi longitha wu li megumbo nenge kongodhi yoye, nenge wa ya kombaanga kokwene.

Okombitha oyo ehala limwe lya simana momagumbo. Mokombitha omo hamu adhika iikulya oshowo iikwatelwa yawo. Okombitha oyi hole oku kala ya yela opo iikulya yi kale yi na uundjolowele.

Ombaanga yavenduka onkene ngaa natango tayi kumagitha aantu opo yavule okumbaanga nombaanga yawo ndjoka oshoka oyena oshigwana komutima noyahala aantu yapungule iimaliwa yawo nuukeka.

Momagumbo gaazeko ohamu kala muna iitafula yoku lila ta yi monika nawa shili, ihe nomuntu wakuutumba po to li owu uvite lela nawa no wuuvite kutya iikulya otayi kuluka ngiini. Oto adha nee iipundi yimwe oya ningwa miipilangi, iitafula yimwe oya ningwa momasipili nenge momakuma nosho tuu.

Mongaashingeyi kehe omugundjuka okwa hala oku kala ena iiyemo .Yamwe mboka kaayena iilongo ashike oyena uunkulungu oto adha ihe taa longutha iipilangi oku nduluka po iipundi oshowo iitaafula.

Miiti oha mu hongwa iihongomwa oyindji noonkondo. Oonkulungu odhindji ohadhi kuthamo iipilangi mbyoka hayi etapo iitaafula, iipundi nosho tuu. Ohayi kala ihe tayi monika nawa onga mbyoka yaningwa komashina.

Ombaanga yotango yopashigwana onkene tuu natango tayi dhana onkandangala mokukala yi na omathigathano golela. Momathigathano ngoka aantu omo nee haya kutha ombinga yo tayi imonene mo iiyemo yawo. Ohamu kala oshimaliwa sha kola noonkondo.

Ngaashi nana tuna oositola dhipumbiwa yilwe otuna wo dho oongala moka hatu adha iimboloma, iimboloma mbika ohatu yi landa ne ngele twahala okugandja omagano nenge twahala okutula moondunda dhetu opo mukale tamu monika nawa.

Oolaka odhindji moositola nenge moondingosho odha ningwa miipilangi. Oolaka ohadhi ningwa kaantu mboka yena uunkulungu woku honga nenge woku pangela, ohadhi kala tadhi monika nawa shili ngele odha ningwa komuntu eshishi.

Ombaanga yaWindhoek oyina sha nuukalinawa negameno ku kehe ngoka teyi longitha. Oya tula po onomola hoka to vulu okudhengela kehe ethimbo ngele owamono puna oombudhi nenge uulingilingi tawu dhanwa mombaanga yoye.

Ngaashi naana tu na iilonga ya yoolokathana osho woo niimaliwa ya yoolokathana. Kehe iimaliwa oyi na ongushu ya yoolokathana kiimaliwa yoshilongo oshikwawo.

Omukulu gonale okwa tile waa pandula noyaka, ye e ku pa okashona okwe ku hunga omwenyo. Ano ngele owa adha omuntu e ku pa okathilinga kutya okashona kowala eelela, pandula oshoka oku vule ngoka ine ku pa sha.

Anuwa ohole kayishi iimaliwa, ihe muuyuni wonena, onduuvite kutya ngele kuna oshimaliwa, kapena omuntu teku hala, oshoka oshimaliwa osho onkalamwenyo mongashingeyi.

Ombaanga yaVenduka onkene tuu natango tayi kumagidha aaniilonga opo kaa ya kale ashike ya ikolelela miimaliwa yawo mbyoka yokomwedhi. Otayi ti nee omuntu kehe na kale e na po iiyemo yimwe yi ili , ongele okangeshefa okashona nenge shimwe shi ili moka tamu ku zile okamaliwa koye to vulu oku ka pungula.

Oshimaliwa kashishi shamoni, osha mukwati. Sho osho wu wete, kutya nande omuntu oku kale hamono iimaliwa oyindji, ota vulu oku kala keena sho he yi longitha shina oshilonga. Aantu oha ya kunkililwa opo yalongithe iimaliwa nuukeka.

Monkalamwenyo yetu yesiku kehe oshimaliwa oshapumbiwa oshoka kakuna shoka tashi inyenge ngele kapuna oshimaliwa, oko kutya okuukolele womuntu, oskola yomuntu nuukali nawa womuntu.

Oku longitha ombaanga yaBank Windhoek osha ningwa oshipu unene, oshoka ngele ino hala oku thika kombaanga yoyene, otokala ashike wuna ongodhi yoye hoka nee hayi kwa takanithwa kumwe nombaanga yoye yo pawumwene, tovulu oku tuma iimaliwa wuli ashike megumbo lyaa yeni.

Iimaliwa yomafo moNamibia oyili poondondo dhili ntano, moka tuna mo ooranda dhili omulongo dhefo, ooranda omilongo mbali dhefo, ooranda omilongo ntano dhefo, ooranda ethele limwe lyaNamibia dhefo osho woo ooranda omathele geli gaali geli mumwe natango.

OStandard Bank oyi na oshilimbo shi na omalwaala geli gaali, olwaala olumbulawu nolwaala olutokele ndoka hali monikitha oshilimbo shawo oshiwanawa, na oshina ongushu lela.

Onda dhidhilika kutya iikondo iinene ngele tayi gandja omagani gopashimaliwa, ohaya gandja ootyeke pehala lyoku gandja iimaliwa koomuma, shoka hashi monika nawa noonkondo.

Ngonale okwatile, wuli konima yesinga iho uvu uupyu womulilo, iimaliwa ohadhilongwa nudhingu sho osho wuwete omuntu ngoka eshi oma uze uze ngokulonga oshimaliwa oheshingandja teshi ngungutile.

Ombaanga yaNedbank oyo ndjoka yatalikako onga ombaanga yimwe ombwaanawa moNamibia. Ombaanga ndjika ihayi adhika ambala kehe pehala ihe ngaashingeyi ombaanga ndjika yoNedbank otayi adhika wo moKatima Mulilo.

Onda dhidhilike kutya iikondo iinene ngele tayi gandja omagano gopashimaliwa ihayi longitha iimaliwa koomuma ihe ohayi longitha oosheke dhoka hadhi monika nawa noonkondo.

Moshilongo ngele tamu ndulukwa iimaliwa iipe oyp yitameke okulongithwa ohaku tseyithilwa aakwashigwana opo kuyandwe uumbudhi nuulingilingi. Aakwashigwana ohaya tseyithilwa nee nkene iimaliwa yina okukala tayi monika.

Ondadhindhilike kutya aagundjuka oyendji moshilongo shetu ohaya longitha ombaanga ya Venduka. Ombaanga ndjika ompu nokulongothwa yo woo oyina iitayi oyindji nohayi adhika pehala kehe oondanda.

Mositola onene kehe konyala ohamu adhika uutemba, mboka hawu ningi oku landa koye okupu, shika osha ningila uuna to landa iinima oyindji opo waaha kale weyi papata kolutu, ihe oto longitha okatemba oko tuuu hoka, ihaaka futilwa nande osha.

Ngaashi naanaa oondjamba oonkwawo ombaanga yoStandard Bank nayo wo ombwaanawa okulongithwa komuntu Omunamibia kehe. Ombaanga ndjika oyi na uukalata wa adha puune mboka howu pewa shi ikolelela kiiyemo yoye.

Monena oositola odhaninga odhindji nongele owahal okulanda iilandomwa yoye ehogololo okungoye mwene okokutya nee, oositola dhiikutu, oositola dhiikulya, oositola dhomalovu, oositola dhiitungitho nosho tuu.

Omanga yamwe ya talako oositola onga oongeshefa dhoku imonena iiyemo kooyene yadho, oositola woo ohadhi nduluka iilonga moshilongo nenge moshigwana, oshoka aantu mboka haya kwathele moositola kayeshi ooyene yoositola, ihe aaniilonga haya futwa kumwene gwositola.